Pane varume vaviri. Vakapfeka mbatya chena uye kumashure kwacho kune motokari ine rudzi rwegirini. Vari kuratidza kuti vanoita zvetsiva uye vakapfumbata zvibhakera zvavanoda kurova vanhu. Vakazvisunga muchiuno nechinhu chichena.

Vanhu vatanhatu vakamira uye vamwe vatatu vacho vakadzi vamwe vatatu vanhurume. Vanhukadzi vakapfeka mitirauzi yeyero. Varume vakapfeka mitirauzi mitema. Vaviri vakabata muchiuno. Vamwe varikuratidza kuti vari munhandare yekutamba.